jege wo ref o mbi chef du village refee o ref o ɓiy monsieur le maire faa mbaa o ref lakas fo lakas daal ko teg kel koy kee ando naye ten ref daan fee
ndigilo parce que o nana nga xaye i mbadiin no keene fop tam njeg keene e kaa i ngalaat u kam ine i mbiya ngaan ka i sut kaa bureau fa ando naye o xene xana ref secretaire o xene tresorier o xeeke president ndiiki a refa pour mboolo ne xaye mbolo ne na in a nan gilooxa taayo no bureau feene dena nan gilooxa kaa i ngooyta reunion de njambida in a njambida nga in i ndaap ke ando naye ten refu ke i mbung na te ref o njiriñ ino fop i ndam kaaga i kaaga naaga i mbitan
kon vraiment Njoko njal o fogole na nan giloxa in meeke na Ndefleng FM na 93 point 5 rek no waxtaan le i yoon teen fo waa Karitas rek mais koy no programme 4R feene ando naye programme Alimentaire Mondiale ten mbisiiidun meeke no Senegal mais i ndef teen koy no commune tadik kene na Diouroup Mbelakadiaw fo Loul Sesene yoon ka teen koy fo animateur kene ndef na meeke na Karitas rek

Njoko njal o fogole na gilwoong na in meeke na Ndefleng FM no ande ye koy waxtu fee wax deg fa yala waxtaan le kaa fel bo waxtu fe ka daaba in nda yit koy yakante ke i mbaato mbiya xin tour de table rek kay cooxa madame Charlote rek a refa ngaaye jega ka waagoona mbaat teen mba sax im eetit no tewoxe Siga rek yaam Siga moom kam bug bala sax c' est vrai nak nana kee de njangin na nuun tout tout mais kam jeg koy ndeet lax leŋ koy yaam heureusement partenaire ke nuun ndef na mene ndaa kam ga'e temps mangu a njenga ngaayo bon njik wa a mangu ke nuun nen njikooran wax deg fa yala a doyawaar telement kaa ando naye manu garer ma mi kam leya dene nuun xam fiya na nuun reportage mbisa nuun radio Ndefleng yaam o kiin waage ñaam ka refeer na wersekum te feek wiin we o mber mborme a nuun nam fi'it kaa epargne nam fi'it kaa credit nam fi'it kaa nene fo nene fo nene rooga anda ye xaƴa sax xan i mbaxtaan teen fo mairie fa ngas fee a mbaag anga mbiya na den sax kest ka ando naye wax deg fa yala o kiino kiin ka xeet ko moofa auto le gara gaare o kiino kiina fudu a gar jik nda ga'a auto "laa a garer na wiin we njuf a ngetwo auto le wo sax ko moƴka freiner oox yaam ko diid kaa kene aussi o moofa nanga mene groupement me ke yit koiy wax deg fa yala yaam ley aama dene koy xam mbisa nuun radio koy bada leyeeme kooroxe Diouf i nana o gara nga ref radio rek kondow kondow naa rek ndaa bo mbisoona in radio koy xan mbi marche soɓidinoyo ma ndaa keene yit koy i njega nge sens njeg koy waa nan nena Karitas fo lakas waa ngar na a ndam tiida nuun nu njeg chance njeg mairie kaa ando naye xa teɓanong a ndefu yo yit koy nu mbara mbaago mbaxtaan fa den bada mbiya na nuun kisk mosu kaa ando naye mbamir ne ref kaa o fada nga Pout o auto garer naga o leŋ inu kee de ko gara gaare gar ndeet table ale moƴna mos e mbaa o tewo xa ando naye ten moƴu tagaloox yaam koy o kiin ba jik waa njang ne koy épargne credit nu njang ne nam fi taa kene a cik fa a cikax kay kon kay bom jikwaa kam waro mos tagaloox inoora nga mbines o korso ande o xene kat kaa jikooka ndaa vraiment saq kaa leŋa andeer na njufa xetwa xa auto xe non a refa kaa ando naye ka ɗomaam lool ken taxu koy na madame Sarr a leya xame emission naa te waa Diouroup kam jaloogu rek kam leye ba moƴ ina fel koy te fi tel Diouroup xaye koy te ref u koy emission inter "active ley kooga ma dene koy ɓektel yiifo to in sereer ka jeg kaa i an teena adna waage fendara fendar fendar xaye boo o ñoow kaa wageroona ñoow kon koy vraiment mi a refa kaa ando naye mi de en tant que chef de station radio Ndefleng a ndama xam yaam kam yoona fo wiin we o leya nga de sheut boy

to o gara nga no kiino leŋ o jik kaa nda ka ngara a ngota mangu sax a suuso ngo ten kam o auto le xar waago ley no keene bala vraiment bala madame Charlote a wegaa waxtaan le fo supplier
bab ke waaguma ley na kaaga gond ke a konda laaga yaam roog moƴu neemo jik waa xa mangu mi ke ref na metier es ten refu maar kam maar ke itam ten im jega sutura ooxa ke groupement ke njeema fo kee wiin we njeema no paax ka mi ten im jegan teen ten im jeema tamit mi feeke buga nga maar no mbine mi kam jala caleles bata pare im dalfaxo mbogu boo xool gar rokor tikorikes mosu rokoox tenue es moof maara foog kiro sax e o xene kaa maara kon adna daal oxu refna teen daal wara waago and nee o ñaaƴ nita no ne mos na taa a xen o waago jeg teen a kima mosu i keeke leyoona ndigilo nda a fela nga rooge koy xan i mbaago mbaxtaan fo weene ando naye den adwa nu mairie fe comme ca i mbaago njeg keene leyoona i yam comme kam saate fe refum e gen maaga yaroox maaga wax deg fa yala a nanda me in deniin rek ino ndefu leŋ ke yaam o kiino kiin ko fiya no metier fe ando naye teno yond nooxa kaaga ten yakaro ginaaw roog ten yakaro te itam ten i njikooxa weeke maara o jega xalis geeka ngiro feet yaam ka leyele o feet jege a las nda ka naqanel to ndigilo ndax adna moom naate sosooxu wax deg yaq mosee xew teen oxu na yaqa yitam ko fiya ke feloonga rek nda anda ye xaye o xema nanga xaye geek wax deg o feetola feet o taar maaga ndax soxla feewo to o leŋ andan kirang tig kaaga a fela a refa yit o njirño nga ando naye ola jeg na solo no kiino kon wax deg fa yala we waa Karitas in way ngidma den a paax to sant a den to ndenda na den o yaaloxe toujours rek o yaaloxe ciya den o wod fo o xuund fo jam fo mbag keer ta sax na in fa den no calel mosu ke ando naye dena njala fo in vraiment in way ngenda na den a paax
o tewoxe Diouf xa ref o timof
mi <hesitation> o penjoor refum folafoor a ndimaam
folafoor a ndimongoyo xar def njaw ne moƴona bug koy
mi a ceeb rek
ceeb
i
ceeb yaam ko nan ndiiki daal Senegal no no patrimoine national fe daal a coox teyo daal e i njega daal cerficat yee daal ceebu jen daal a waaga jik wa tel no adna fa muum kene taxu ceeb a felong ou bien ceeb fel nge fel rek
non mi moom ceeb ka felaama fel rek yaam parce que o jawa ngaan bata fel rek o decorer in bo
no xanji nene wo ande o Dioudiouf refo to ko taxka emission ne vraiment <laughs> Fafaye we jege probleme wo moomm wax deg fa yala waag a simel Faye rek yaam o leya ngaye ceeb rek lelong moom kon o tewoxe Charlote nana waxtan le xaye waxtu fee kaa daaba in c' est vrai que xaƴa sax ka i mbaro mbi in emission leŋ bo ndikandeer yaam anda ye theme fa leŋ fee rek epargne kese rek a waag a ref emission credit a waag a ref emission mais o ndeeta ngan a paax aussi modele fee nu ley na te ref banque cerealiaire keene aussi a refa modele afa ando naye o ndeeta ngaan a paax meme waa PAM kaa mbiyan no programme reforcement nutritionnel aussi CNDL kaa mbiyano yo mais Worl Vision aussi ko ga a de Banque cerealiaire vilageoise pour de mbaago ndamb daa xa teɓanongaxe manaam ndiing ne faafanga rek o kiino kiin a mbisiid ndeysaan kilo ɗik kaaf o xene ɓisiid a ñaaw o xene ɓisiid sangam de ngeek kano yo a fiya ngaan de mbaago mbiya ten farine enrichie fe ando naye ba ngat na causerie ke den dena mbiya na xa teɓanongaxe kon koy a refa modele faa ando naye a wara siwandel meeke a mbey fa a sinig boo i sereer i mbago ndef waa ando naye o feet fo laka feet wax deg fa yala xaa i mbaago njeg autonomie qoox in mais ke suppliant leya xama aussi :gfra kaa fel lool no warantage fee te leyna aussi le faite que o jeg kaa fadna cent kilo deux cent kilo o geekin cung bo ande periode de manaam o ngeel mbendenjir a gara o daknel o ten leye reti koy ndaa pod nene o dak niid kaa teg teen koy pourcentage faa ando naye wax deg gardien fee refna maaga balance fee maganzin fee aussi il faut que te teganongo yo rek o ndikonga ando naye xana tax kat o pafay oxe kay keena leyele moɗa teen fiipa teen yaam xano daakwa xino jeg ke geek oona ma mais xano jega xin teen benefice xoxodof yaam o jikooka nga yit xano fi'in yaam supplier kaa roke teen rek yaam waxtu fee kaa daaba in ndaa ga'aye koye yaal a camion ngake koy instant fe i njikoroog na kaaf ke xarɓeen tadik kiin xarɓen tadik faxa ɓetak kiin fogaam ngaafa reta bo xarɓeen ɓetu fa leŋ donc wee njik wooguna den na njika tan xaye a refa nga a ñaawa ke e mi de kam buga ñaaw lool koy bo Ngor ke ngoya xam Ngor ñaaw ga'a a ñaawa ke ndeysan kaa ci toogel o gaare anga kama koɓale sax o ga ndeysan te yaqwa kama koɓale xaye pour o ga'at ñaaw a raf ka refana jafe jafe donc baol baol ke naa inoora maana njik uuna a mbaata ɓisida xininoyo xaye kon koy vraiment o tewoxe Sarr i ngid maa nuun no confiance fe nu njeg na no Ndefleng yit yaam xa radio xe maya meen ndaa ga'aame jamano faana bo xaye waxey xooyta ñaal fo yeng ndaa o passage aussi simna teen a doyen Dominique fe ando naye yeete refa Kaolack wax deg fa yala kuute jaloog na mekee no rewwe no kaa farna no maraichage no ka farna no foncage des pluits et autre chose kaa garoogu a yoon fo Ndef Leng i yoon fo equipe ne ndet no groupement ke kaa i soɓogu den sax naxa qolaxe denoyo yong fa den mbaxtaana mbiya emission inter active kaa ando naye kaa i ngaroogu tegin ndaa saate lakas we kaa ngoytogu yee e in aussi kee i mbug jaf le naa garaa no saate in nu ngar kaayo kona aussi Dominique aussi i ndenda nan yasam kute waag na ren yasam te waagin qupun yaam i nga'a keete fiya Bicole it koy yaam o leya nga Karitas wax deg fa yala o leyee Dominique kuute ga'na kaa mosna a foogaye Bicole reko quoi ndaa koy fata xalata yite Niakhar oxey meen fo lakas fo lakas keene koy ɓektel yiifo meeke rek leyta num koy leyiim koy o leyee Pape Made ale ten leyu kene koy xar o mbaat kaa koy na begandoronge emission ne

xar refo timof

xam moƴo bug koy o tewo xe Sarr

kaldu ko nan taa o Diola sax ten taxu o bug

ñakatang fo fasamb kon daal njoko njal kon a paca xe nana faley fee olof ake moom a mbaga de parce que koy kaa i mbugo na a R ke fo a L ke wax deg fa yala ko a gigoga xeene ande koy kam jeg xarites mayu ka Zoe Ndong iin waa ngen nayo Fadiouthe ndeysaan ka i njeg uyo mal maak na ando naye kaa i mbiyoogu chaque année vraiment des can de vacance ODR ndeysan deniin Ethiene niin donc andaame yaga vous etiez plus jeune que ca donc i mbiyoogu des can de vacance Mbodiene a Joal wax deg fa yala simna den au passage den fop simna teen aussi directeur radio Kotiere ndeysaan kam ndeeti dan beso bes ndaa im gra nga bo ma kam leyane kores i ndet ndetik ngoor ka quoi yaam mi buganga nana sereer deugantaan ne leyta noona ande maxey daraye xang ndiiki leyange a sereer ake nuun kaa mbel nda o buga nga leye ruul sax te luul im leya dene fato gar saate fa ley ma luul bo ga ruul nu leye L kon koy vraiment i content na lool na exposer fe nuun ngenda na nuun aussi nuun wa Karitas yasam parteneriat feene aussi i mbi in xa qiid xa qiid ne leyta noona resilience fee koy ref tout simplement no epargne credit fee programme fee nu njeg na fo waa PAM a jega xa sepa xa lakas sax bes fa lakas xan i mbaato moƴo ngarid teen ndaa kam leyee experience feene aussi nu mbara mbaago ngara sax en dors de kene sax nu ngar i mbaxtaan no radio le yaam ne leyta noona Banque cereale keene te ref Warantas fee te ref encadrement feene Karatas a mbiya no maraichage ke no puits ke de mbiya yiin no lakas fo lakas nu mbara ngara no xa radio xe bien que nak nuun catolique ka leyele se que la main droite donne la main gauche wariiran o an tokorik keene mais fat i ande koy jamono fene i ndef na ndiiki ga'aano presidente a leyaan mofan na mene groupement ke bon former na den rek kaa changer aayo comportement to kam fooge njof lang ne fop kene i mbiya nene pour que wiin we ne tewoxe Sarr a ley tuuna ndiiki fat i ndawale ata koy yaam i ndawa le'ange koy te Pape Made fene ka may rew ñaal ndik ñaal tadik te o tewo xa fiya i mbugo ndeta xew ke ñaal fo yeng i ndawale ande soti kee de to koy changement climatique ke a njega de a jega tellement que ga aano tiig ke neede nanat nayo leyaano ndiiki a jega waa ando naye xaye rooga andaye kilo ngaaf sax saxdiranoyo ta mbaro ñoow koyo kon koy waaga fat i mbooge koy Etat fe meme a mbeka nga teen o mbayum sax o a jega waa ando naye jafe jafe xana njeg to nuun weene ndef na intelectuel nu anda ye xaye a leye te ref programme alimentaire mondiale te ref organisme maak ke fop a leya ye i mbiya nge o ndeng rek xana jeg zone kaa ando naye xan Famine a jeg ma i bala te jega koy feek nuun xa mbiy sereer no ndefu yo nu ndef meeke no zone fee ndamtaayo rew we xaro ñaax kaa den no faley fa mbala kan fee meeke no radio Ndefleng FM 93 point 5
bon ok merci beaucoup donc mi nam weg kaa faley fane rek dabors i ngidma nuun pour disponibliter fani fo comprehension fani parce que leya no xa toor depuis pratiquement cinq jour maxey xooyta mbugo mbi peen emission nene donc comme ne leyta noona rek kem ñaax ka groupement ten refu yee yede an naye Kdaidas a gara nga wala Pam a gara nga pour doole donc pour ata den doole yo bugo sensibliser a den mais aussi en atnt que intectuelle pour lala denee a jamano fane xaye kaa laac i moƴo ngorgorlu yo kaa laac aussi i supit comportement nam keena xooyele changement de comportement donc keene jega nga rek je crois que jafe jafe ke ando naye a ñowe xaano a waaga nge paax tamit te waaju o ndik donc keene tax bo xani Pam a geenin projet fani a jang teena Karitas a jang teen a provale leyaano xatoor c' est importance keena xooyel assurance agricole ten aussi we ando naye den ndef waa Pam ngewi insister a pour que beneficiaire ke a an ke refna njiriñ assirance agricole fane donc no projet fani fogu accés faa ando naye we Canas na gerer an leyenum xa toor donc faa ando naye il faut population ke de an ke refna njiriñ assurance agricole nu nga a ne i gar tina kaaf ke mayee a njega waa ando naye sax njege dix kilo wala njege dara donc a ley anga kaa ando naye inscrir a na kene ke assurance agricole fani a ndiiki o mat jegiro kaa ñsmoons nda peut etre assurance ani xana jeg kaa ando naye xana tegin na table ale comme ca xana permettre ong le temps o kene fa lakasa ni gar donc importance ani il faut population ke an no mais ino tamit ino na sensibliser a den parce que i soɓa soɓ de ñoowa de njeg kaade ñoowa donc pour o watna den no ke ñowiina directement yoomb kee donc c' est un chemin xan i eet nam i mbi kaa comme ca kee ando naye deno ñoowa yo te ref kaa ando naye peut etre yaqa reend u wala kaa ando naye jegee sens i eet nam i mbi kaa bo de supid o ñoowole den donc keene ref objectif fe den objectif fe projet ne ino we ando naye ino ndef animateur ke xan i mbi ka ando naye ten i mbaagu pour accompagner a den parce que leyaano xatoor agent developpement i ndefu yo i anda systeme kaa ando naye aa maya yo kaa ando naye awaa fi na table ale pour ;fra accompagner les population xa i mbi ka i mbag nayo remercier a den aussi par rapport ak conviction fee de njeg nayo mais par rapport fo comprehension fani parce que kee i remarquer nayo ten refee i ngara yo i soɓa de ñoowa ka ando naye peut c' etait pas ca mais fo sensiblisation ke a ndeta bo kam a ande a we Katetas kat wala projet Pam fane kat a jega njiriñ no keke no keke parce kene im leya den d' habitude rek xani nuun o ndef meen naaaga feet nu ndef kee meen xa mbiy nuun na ndef kaa meen wala ndokorof wala lakas deno tamit il faut de proteger eloyo nuun o ndef meen nuun na proteger kaa wena ngar o feet parce :fraq ue a refa ngaa ne negocier ata no mbinof a mosa o lakas a garanga jeg kee probleme wala probleme faa ando naye ñowaano bo pare fi fop bo o lakas a gara nga ñow ke probleme fane donc deno ndef na den a doonik kaa donc de ande rek projet fani activiter ke ando naye ten i mbiya kam projet fani fop pour doole a den o donc s' est pour les securiser de ande ye projet fani ande mee te dey kaa leyanum xatoor cinq ans yoo un an soog mo fiya xaye donc a yoka a kiida naxuk donc fada ndam teen rek de ande a projet fu garna rek ande pour developpement yoo jege Pam kege projet faana developper a to